Wannan yana nuna mana yadda ake girbe shinkafa ne yadda ake raba daga cikin tsabar shi. So wannan yadda ake yi kenan a gargajiyance ba da amfani da wani inji ko kuma wani mota da yake girbewa ba yadda ake kenan in an yanka an tara za a zuba shi a kan wani tampol a rika bugawa har sai an raba asalin shinkafar daga jikin sangarniyar shi, saboda a adana shi ko kuma a je a sayar ko kuma a yi amfani da shi yadda ake yi kenan. Akwai kuma wanda suke amfanin wani wani hanya din daban in banda wannan ana amafani da drum sai a riƙa buga shinkafar a jikin shi har sai an raba asalin shi shinkafar da jikin zangarniyar shi um an raba shinkafar da jikin zangarniyar shi.saboda a adana shi ko kuma um a sayar ko kuma a yi wani amfanin da ya kamata za’a yi da shi. Wannan kenan kowa da yadda ya ya fahimci yadda ake yi. To amma wannan a takaicen takaitawa shi ne yadda ake um ake abunnan ake girbe shinkafan kenan

Barkamu dai da warhaka, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin. Wannan dai za mu wa munanuwa ko kuma za mu nuna muku yadda ake amfani da maganin goran feshi, yadda ake haɗa shi saboda ai amfani da shi ba da wani matasala ba. Yadda aka yi dai wannan za a nuna muku a cikin kwalin, in kun siya, akwai yadda ake harhada shi saboda kar a zo a haɗa ya zo be be yi aiki yadda ya kamta ba, shi ya sa ake nuna wa ɗaya bayan ɗaya yadda za a haɗa da ko wanne kuma ake amfani da shi saboda in an lura cewa kwari ko kuma wasu ciyayi sun fita a cikin gona za a amfani da shi don a feshe su a magance su saboda kar su sami abun da aka shuka wanda hakan ɗin kuma ze iya kawo komabaya ko kuma ci baya ga da abun da za a samu wannan amfanin gona, a’ǝ shi yasa ake amfani da shi, hakan ne ta hanya wannan yadda ake haɗa shi kenan, shi dai wannan a turance sunan shi moksasa fayera ana amfani da shi ne da na faɗa da farko, yadda aka ana amfani da shi ne saboda ai feshin gona. Wannan kenan shi ne amfanin shi, wannan kuma nuna muku yadda ake haɗa shi a taƙaice kenan wannan.